Chenni orr tekk ko ci kaw lal bi, darap bu weeh ak pègam lami Orr.

ñent ndombo tank ak ñaar na nga xamne nekku ndomb tank taxaw nekk seen ganaaw toob bu ñuul garab seen ganaaw ak toob bu weex xale bu ndaw toog seen wet

Tali bu am xeer yu xonk. Ay ñax garab ak nit ñuy dox ci kaw tali bi ak përeb boo xamna ñax bi dafa làkk.

Ay xale yui jànga sol lu yu weex ak lu nuul nyenen sen tubai doomitaal taxaw tiyeh sen loxo.

Etekay bo ame weñ , am teikay bant. Etekay bi dorukor ci banta.

Lami doxu bu oor. Teko ci kaw lal am darab bu weex.

Moto bi nyul taxaw ci rontan teng bu gudd bu mag taxaw ci bori moto bi négg bu weex ak négg bu parewut neg ci kanam di dox ak ay tuntur yu nekk ci kanam moto bi.

Ay haley góor ak jigéen yu ndaw, nekk bërëg ngi jàngeekaay ñëlè nungi doog ñëlè nungi tahaw nëlè nungi bind.

Sow bu ndaw bun tekk ci kaw lu weeh. Am weeh ak lu sokola ak mire ci ganaaw.

Tawul bu weex am ñett toobu yu nete ak toggekaay ak raxesekaay bool ak béñu neek bi ñi ko karo.

miiri nék bi bu nete kër bi denko tnaali nyari palanteer yu am lu weex ak lu ñuul.

Loxo bu tie naanekaay bu wert ci gana wam naanekaay yu nete am ndox bundenaan ci biir seen ku beri lu weex ak lu nete.

Wënn bu ngèr ci kaw mirr bi, purr gasèkaay. Ci wëtam bunta bu sèngè.

suufi gace lal bu tëdd am tëddkaay bu noy ak lu noy lu nekk wetam wiñ bu honko

Juróoni xale jigéen sol lu weex ak lu ñuul ak saen kawas yu weex seen ganaaw miir bu nekk fof am lu nete ak lu weex ak lu werta.

Suuf buñ jaxase ak xeer ak liy dëgëral xeer yi ak suuf bi. Weñ buy genne suuf bi ak xeer yi dafa tegu ci kaw bant, góor bu taxaw wetam, ak góor bu taxaw ci ganaawam.

dall pursol bur xale gur noxotiyé ko ecetiko ci kaw

Ay mbokk ak njoboot, ñent góor ak ñetti jigéen, mak ak ndaw, sol lu weex, lu wert ,lu nete ak lu ñuul, pan bu ndaw seen roon.

Windelukaay bu am nyixa ak teng ak taxalekaay pur muleer guddi, garab bu mag, kott butel, taxaw ci wetam moto, ci wetam ay nék.

Nekk bu ame bindekaay tegekaay teere toggekaay am loy leeral ci biir nekk bi góor bu taxaw.

Tekki fi di wone gambia fi mël nga ko ame ci dëkk bi. Am lu weex, lu xonk ak drapoy gambia ci laxo ndeejoor ak lu meni weer tegu ci kawam.

ñaarimbr mbër bu sol lu xonk denko jox ndambi bër bu sol am lu neteli joxuñ ko ndambi ñett ñuy ate ak ñuy seytu dëgg ci digante ñaari mbërey

Jaa bu sol taybaas bu xonk, mees , egetit loxo bi tée kalpe bu ndaw , xool ci suuf ci wetam am ay tuntu ci benn wetam am rido.

Allë bu lëndem, am ay ñax, ay garab ay teng, banxaas yu bari bu, éggé kaay, ak yoon bu ndaw, ak xur ci biir allë bi.

Jëntekaay ak wéerokaay tekk loho bidoŋ bu nètè, bunta bu nètè.

Pik méew bu naan am ay mandarga wane ndox ci kawam ak ñuy wëgg gaal bi wane ak nyenti garab yu teg ak gaal bu mag seen kanam.

Karton bu ndaw, am lu weeh, lu honku lu bulo lu ñuul tekku ci kaw lal bi. AM darab bu mandarga tontorr ci kawam.

Dawalèkaay bu ndaw bu bulo. Naari haley jànghar nyi jàng. Ci kanam naari bunta. Bunta bu honku ak garab ci kanam.

Jigeen bu sol tebaas bu ñuul, xolaanekaay ci gannawam, naane kaay ak lu weex ci ganawam, ay tëwu ay lekkeekaay ci ganawam.

Garab bu ndàw am ay xob werta yu nete tontoor ay wëñ ci ganawam ak miir bu ndàw.

Dawalekaay doom, nit ci biir di ko dawal. Ci wetam jaayekaay yire ak kër yun senga.

Ñaari daali der té ko ci suuf lu weeh.

Kuddu bu ndaw bu weng teko ci suuf si wetam miir.

nitaale kaay am weñ buum bu bëla ekoci suuf am lu nete ak lu ñuul

Adama Barrow ak Mama Kandeh sol lu wèèx ak koppete yu weex di waneh Adama Barrow dena ray GDC ci bàddibu.

Naari daala yu gudu pul sol am lu nuul tek ko si suuf lu wertax garab bu ndaw ay xoop si pega.

ñent jigéen taxaw du lenklante di muuñ ñet jigéeni denmuswar ci gannaw méek bu nete buntabu ubbeeku palantër bu weex buntabu abo rido

Tere bu am lu wertax lu nuul lu weex di wone gum gumi Islam tekko si suuf.

Aye mangu yu nyurr teglanteh ku se birr pan purr leke.

Ay ndombo tank yu góor, tie ay fetal , koppite yu nuul, mbabu bula ,tewe yu bulo, lu weex seen dëkgale. Ak seen kanam ay moto ay nit yu taxaw seen boor.

bërëb tur lekke kaay am lu weex furset kuddu tabla garab yu ndaw tunto jance kaay bu nuum

Mbal li peñe bu wert, am buum ak wiñ. Jenn ci biir ndox ci suuf , ekitiko ci kanam.

Long long nopu orr am yu orr lu wertax lu nete ak lu weex ci kaw fumtegu.

Gór yu wone aada ak cosaam ,ti jaasi genn, sol lu weex, lu ñuul, lu bulo, lu xonk . Manarga gambie. Boppyi niko takk lu xonk di xool ci kanam.

Juróomi xaley ndaw yu jigéen taalibe nyuy jàng. Sol lu wert, lu weex. Xool ci kanam nekk bu am ay bërn bërn..Bbunte bu ñuul ay garab seen wet.

Xale bu jigeen bu létu ay dogit. Wone ganaaw weti harkanam bi pur wone lettu yi.

malarga buy wone ruwi south africa am lu xonko wlu wert lu weex lu bële buy ñuur lu nete

mbaam bu takku sarek igaal barigobi ci kaw xale bu góor bi toog ci kawam xale di root ndox am ñaari paan xale b bu jigéen enu bidoŋ si bi xara guy ay ñax seen wet

jëntay kaay bu mag di wone taxawal benn xac yi am lu weex lu xonk teko ci kaw nékg bi

Dawalekaay bu am manarga bu weex, ñuul, xonk taxaw ci boori miir bi.

ay ndom bo tank am xarange ci biti tie feta son lu werr ak koppate seen kawuy bopp bi dalluy nuul ak lu weex ñeneen taxaw seen wet ay garab yu am tontur seen wet

Góor bu tehe waxekaay bu ñuul, eketi loxo, am seete kaay bind, jigeen ci gannaawam toog, garab ci gannaawam.

góor bu der bi ñuul ak jigéen bu tedd der bu weer taxaw ci kaw gaal bu bula benen gaal bi góor bu dari ñuul ak dari weer di xool mbang i ak ndox bi di saytu ndox bi ak mang yi

Naari gòor tahaw, johantè loho ak tè lu ndaw. Góor bu sol lu ñuul ak lu weeh.

ñaari butel yu taaw ci tabul bu dóom butel bu mag bi pole butel bu ndaw bi weñ la am ak wonjo ci ganaaw ay xop ak miir bu dóom

naanekaay yoma toj am lunde naan ci biir bant toowu ci wetam suufi géej ak bant yu taxaw ci boori géej bi

seetu bu mag buñ wekk ci kaw méir bi seetalekaay mu ci biir seetu bi ay tóogu ci biir seetu bi am lu ñu ak taxalekaay lamp ci wetam bu weex

nékg bu wone baclaas bu yore ñuy ñëw ci dëkk bi te seet xam lu nekk ci dëkk bi mooy gam biatoris i boot nég bu weex bunte bu weex am ak weñ bu beek ay mbalit bu wert ak palanteer yu am ay weñ

Mbaam bu wekk sarèt, haley goor egg ci kaw saku ci kaw bu bèkaay mbalit.

Ay kele yu weñ , serekay yu am tiékay yool, yu neté, nekk ci kaw lu xonko.

ñaari taax yu mag am ak fiil ay palanteer ay nekk yi nekk ak garab yu ndaw ak égéekaay

Neeg bu mag miir bu weex ay garab yi ndaw sanga mar teng nekk ci péggé yoon bi

Lekk mun defaree ganaar am màndarga ganaar am lu weex lu wett lu ñuul bindayu xonxu.

ay doomi jumb am màndarga lu xonk yu nate ak mànnarga nit bu tëdd ci kawam

Nék bu ndaw. Am madarga bula lamp bu ndaw akk palanteer yu bula, bunte yu bula. Ay ñyaari gutu yu xonk ak niñ yu took ñyale ñyu ngi jagal.

Mandalga dara poy yi angalteer am lu xong ,lu weex, lu bëla.

Bëy bu jigéen, am lu weex, lu ñuul, lu xonxu, ñax ci ganaamam nekk ci biir kër.

Naar jigéen nu langalante, di wone mbekte , contant, keneen jigeen ngir taxaw bu wetam di ko tàccul ak muo yi.

kankuran di wone aada ak cosan am mboppi gaynde mag ak ndaw xale a jigéen topp ci kanaaw mbir bu weex xobi garab yu mango ak kër ci gannaaw

Pichai bu ndaw bu taxaw, am lu weex, nuul, nu nete, naari mbagg ak lu xonxo boti am lu weex ak luy nuul.

Moto bu xonku nekk ci kaw yoon ay garab teng kërr ci ganawaam ay siil ci kaw.

Dale yu kawe am lu xonku ak lu weex binde nyuul.

Tiktok palasir tasarekaay kibaar am lu weex yu ñyuul amlu xonku dajale nitni reetaan xamal xamale.

Bërëb nig bu mag am ay toogu xoolanékaay ay lamp xarekaay picca bu mag bur ép ay nit di tukki.

góore bu taaw sol yirayu bees du ga loxoy ci biir sol dalli ñuul ci ganaawam rido ci wetam tuggu bu ñuul

Teereh bu saytu wala tas kibar wanè Adama Barrow sol koppete bu ñuul ak lu weeh, wanè Alieu Mamad Njie, binda yu honku ak binda yu ñuul.

Nekk bu rey bu nete, am ay bunta , ay nekk yu bari, ay weñ ak ay palanteer.

Togu yu deer yu nuul neka ci biir néeg bu maag teko ci suuf.

Ay bindekkaay yu bulo, yu werta , xonxo ak yu wéex.

Moto bu ñyul ganaawam ay toggeekaay garab nit bu taxaw ak weñ.

Tank bu gaañyu. Takkko lu weex. Teggu ci kaw lal. Bunté bu ubbéeku ak toogékaay.

Defarekay kaarkanam ak puudar bi ak bante bi tegu ci suuf.

Nit ñu bari góorak jigeen magag ndaw ay moto garab ak neit ci jaayekaay serekunda.

Xale goo ak jigéen xieketi seen yaari loxey dit reetaan solu boy werte am lu ñuul ak lu xonku taaw ci ganaw géejj ci suuf bi.

Janchekaay ay téere am nek yu ndaw pur ay téere grab bu ndaw ak madarga góor bu taxaw ak funde tege téere.

Naari dall yu tegu ci suuf, ci kaw garab, amalu muul, ci galaaw ay garab yu ndaw.

Mbaar ame ay toogu naari nik yu topp ak ndaal bun def ay xop géej.

Mbahana bu wanè jongè ci ndomb tank Gambia fi. Am lu bulo ak lu menni maalo tégu ci kaw lu ñuul tereeh bu ñuul.

Laal yun etti am lu weex janjekaay ay nit yu took te ët moto nit bu dox ay garab nét bu paregut ak mbaar.

Nyetti bidong yu ndaw am lu weex am garap té ko ci ndap bula lu weex miir bu weex seen boor té ko ci kaw lu weex.

Góor buy daw sol yirayu weex ak lu xangu ak dàll ak beneen góor buy daw nit yu bari took di seetaan.

Gór bu taxaw ci plasi étte kay ak yun et yu am mandarga nit jigéen bur.

Tere bu werta am bindeyu nuul am pichi tekku ci suuf tere pur ay pichi ci gambia fi.

Ay baram lu tié sétékaay di géstu wergu yaram bind ci biir sétékaay bi am lu bëla ak lu wéex.

Nyetti toogu ñyaary nuom benn bu xonk bu ñuul bi amna mbuus tegu ci suuf.

Li nak bowl ték ci suuf, bowl cober ak mirr ci boram.

Teere bu wone jigeen bu ter bu weex di wone téere bi porku reer ak kon gis am binday weex ak binda yu bula jigéen bi gestu toog ci kaw.

Dallu der am lu ñuul tégu ci kaw dawalé kay ci ganaw garab bu ameh ay xop.

Ay bindegkaay yu bari tegus ci biir am lu weex am lu bëla am lu weerte ubbi funkoy teggee.

Gaal bu ndaw nekk ci bii ndox am ay tontool am xobi wéréeku.

jooom naari tiri bindekaay am bindekaay am daggekaay am pen b bu wert fun dugal binde kaay tekku ci kaw xeet

Kërr bu am saketi bante bunte bu ubeeku garab bu ndaw ay ñax neeg yu suuf ak garab yu bari ci ganaaw.

Janha bu jigeen bu léttu wane gannaw wane weti karkanam bi lettuy dema benn boor.

Dawalekaay bu mag, bu am tank yu watatu, garab ci ganaal ak bunta bu mëñ.

Bidoŋ bu ndaw am nane kaay sangokaay bu ndaw ay mbaar yu ndaw ay garab at bunt niñi toog di sangu.

Contekaay ak fompekaay so binde tegu ci suuf lu am wert ak lu xonku.

Ay jaar yu oor pur nopp di melax tégu ci lu weex.

Téekaay loxo bu weex am lu ñuul tégu sé lu weex.

jigéen bu sol taybaas am tiekaay bu hor tikk loxo bi ci nënd bi am mées ci bopp bi lerontek ak tuntur ak cetukaay.

Dawanekaay bu bulo bu éb lu bari. Ay garab yu am ay hoop, ay néeg, nit ku tahaw.

Dalla bu kawe tegu ci suuf bu am lu xonku ci gannawam am lu weex dalla bi puru jigéen.

Bidiw bu am lu weeh, ci ganawam am lu bul.

Sangokaay bu ndaw ame ndox ay nékk ci ganawam weñ bu dugekaay ci biir sangokaay bi ay toog i ay teŋg asamaan bi géej ay garab yu ndaw.

téere bu tegu ci suuf di jangale mbiri adduna wérgu yaram ak yemb ci kaw tuntuur yi

Jàngakati yu ndaw yi ak ñuy jàngale xale yu ndaw yi toog ci suuf ci weti nékg bu am lu weex ak garab.

Dawalekaay bu weex ab seetu, bunte bu ubbeko. Neek bu mag bu bulo ay weñ am ay fiil , jànt bi di wàcci.

Loxo bu tée du wert am ndox ci biir.

Baram bu mag bu tè fu ñey defee lonloŋ yu nopp. Ñaari lonloŋ yu nopp moo ci dès.

Bereb bu am ay lekk farin sipa-sipa ay jën ganaar yu am lu weex tekk ci suuf.

Jéncéekaay kur bind di rëdd, di xayma, di kont, tekku ci biir yu am ay wéñ.

bidaw bu ndaw bu bant am cubert bu weñ tekko ci suuf ci ganaaw miir

Tóógekaay bu am ñenti taxa wekay ak werukay denda ak miir bu wèèx am lu ñuul.

Naari jaaru yu nopp teggu ci suuf lu weex am luy melax melax ci jaaru bi.

Jaayékaay yiire ak per yu cosaan yu ni wekk ko ci kaw ay dall yak garab ay néek yu nekk fuur nonu.

Kali bant teddeegaay bu nooy ak njegina yu weex ak yu nete ak bu nuul jencekaay bant bu ndaw sangokaay toggekaay ak néek yu cënda téddekaay.

Yoon bu defare bant, am ak weñ, ay garab yu tiim yoon bi.

Kër bu ampunte bu ñuul, mbir bu weex ak dometaal, teng ay garab, ak mbaar, ak ay nékk.

N'aari nit di lënglante sol lu weex ak lu wert di tewal jigéen mu taxaw bu sollu lu nuul góor buy ñëw ci suuf ay ñax yu wert.

Kër bu am buntu bu ñuul am garap yu ndaw ay giriyas ay miir.

Xalé bu jigéen, bu léttu yokk ci mées, di wone karkaram bi, toop ci suuf, ci gannaaw, ndaal bu am ay garab bu ndaw.

Jafa bu taxawe wet di muum téem ngobekaay bu ndaw yokku kawar bi teg loxo bi ci kaw ay toogu ay tuntor ak mbiir bu weex ak taxalekaay.

Ñaari bidoŋ yu ndaw benn bidoŋ bi dafa am ndoh tekk ko ci kaw bant bun ettu muus bi ci suuf ay toogeekaay.

ñett jànx ñu taxaw tiée ay tiékaay bu ñuun ak bu weex bu wet teg seen loxoy seen kaw bopp bi kenenki teg naare loxoy ci lupuy yokku seen kawar wi ak video ci ganaaw ak toggekaay yu weex

Bërëb buy raw mi bu yore wàll njaay bi am lu xonk lu weex naac ak lu bola wone ci réiwi gambia.

Bereb bu jayekay lekke ak naan lekk bit ni tek lante ko ci ay biiri biir ci kaw am lu weex ak luñ taxal.

Ay ndab yu ndaw ame lekk untu tégu ci suuf di ko tégglanté.

Bidon bu ndaw bu wert bu am ndox pur naan, tekko ci kaw lu nuul. Am téddékaay ak toogékaay, am sangokaay ay nit yu boroom deri weex ,góor ak jégéen.

bereb bu ndaw am toggekaay pur leggl ak naan ndaal bu ndaw bu am tontur ay naanekaay yu ndaw am éggékaay ci kaw pur dém ci yeneen néet yi

Bërëb bu nga xamnee mo yore wàlli jëndambi ak njaay di am lu xonku lu weex lu bola ak lu werte di wone ci réew i gambefi la jóge réew mi moo ko moom.

Bereb bu am ay xeer ak suuf pur tabax ay garab ay nax ay nit ak defekaay ndox.

Juróomi góor yu am der bu ñuul, ak jigeen bu ekiti ñaari loxam ku am der bu weex, am weñ bu nekk seen ganaaw di wone dëkk mediina am ay garab ay sibi.

Nett xale yu jigéen ñaar yu sol lu nete ak ay dàll tëb ci kaw egiti seen loxoy ay toggekaay nenu toog di seétaan ak benn jigéen di dem di dox.

Kele bun tex ci suuf lu ñuul am naari génnekay bulom.

Nyénti goor ekiti ku gaañ ay yire i kaw ay tontoor ci kaw dugu ci biir nék bu mag.

Ñent góor yiy tabah teglantè weñi. Nèeg bi sorina tuuti. Ay garab ci ganaaw ay néeg ci ganaaw ak fun gas

Ay mbuus yun tej ci kaw weñ ak ci wetam ndapp bun dëkpu.

Jigéen bu tie waxekaay bu nuul mu musooru di wone aada ak cosaam sol yire bu weex.

Bereb bu am ndaalu ndaw , ci biir garab yi teng, am mbar ak nékk.

Nyaari loxo di wakk génne garab bu ndaw ay xab.

Nyaari jaari nopp yu melax-melax téggu ci kaw lu weex.

janx bu sol yire yu weex dall yu kawe yokku kawaat ci ganaaw am ay jënce kaay am daal yu ndaw bu ame ay garab ak tuntur

Su jar bu weñ bu weex am ñyaari ngobekaay buñ ndëpp té ko ci suuf.

Ay xob yu kënkiliba pur naan, ték ko ci suuf bu weex.

Garab bu ndaw bu popton am ñax ci suuf mbiir bu weex.

bereb bu am nég yu daw yu weex ay garaw yu bari xeer yun soti lu weex ay bant yun teg ci suuf

Juróomi jank ak nyetti xale yu taxaw ay bante ay garab ay kërap ci ganaaw ak yoon.

Bereb bu am teggeekaay lekk ak naal bu weex, ak toggeekaay yu weex, ak ndaal yu ndaw def ay tontoor, ak ndab yu ndaw ak kudd yu ndaw yu pur lekk.

Nyaari dalla yu kawe yu nyuul pur jigéen benne dàlla bi tegu ci kaw téekaay bu weex.

Ci tanikaay bu réy bu nyuul baram bu joxañ ci gannaaw miir bu weex.

Bërëg bu liggéekaay am taxalekaay yun taxal mu leex pur mëna liggée ay weñ yu weex ak weñ yu ñyuul.

t Teere tasekaay xibaar di wone looya daabo weddina dawut faynaamu ci kanam noonu wone mëy axme faati weddinane nekku di tàgg yaaya jammeh.

Nyetti ndombo tank egit seen loxoy di wone teranga ak njukkel sol mbaxna yu nuul bu weex bu werte sol yi rée yu bu xonku bu weex bu werte ay garab ci ganaaw ak kenes.

Ay goo nu taxaw, xool ci kanam, teg se loxoy se denn wi, kenn ki ngi létu sol mbuba yu bula.

Nyett góor ak benn jigéen benn góor bi sol lu nete ak jigéen bi sol lu nete motobi ci ganaaw ay garab ay nékk.

Gaal bu xawandaw épp ay nit ñu deri weex ak teri ñuul ñene ni njing ci kaw ñene ni njing ci suuf nekk ci biir ndox bi garabi ci ganaaw.

Dawalekaay bu honku di daw ci kaw yoon bi. Ñit tahaw ci pegge yoon bi seetu di wone ñaari nit.

ñaari dall marakis yu nul pur gór tegu si kaw lu xonco ak lu werte

Ay jigéen ak góor magak ndaw eketi seen loxoy ak seen baggey di ñaxtu ci gannaaw si bi ay garab ay neek.

ñaari dalli yu góor yu tilim am lu weex am lu ñuul am bombu ñuul tégul ci suub

Xalibu jigéen bu inu ndox di dox saket yu ñax ak bant ay kër ay net ci ganaaw ak ci kanam.

ñaari dal yu nuul am ay bonnabonna ci kaw ak ci wet tekku ci suuf ci lu weex.

góor bu taxaw di bale ay xob ci suuf ñeex ngoboykaay bi bant ci gannaaw ay garab yu taxaw

dawalekaay bu ñuul bu taxaw ci kaw talibi ci ganaawam dawalekaay bu ñuul moy new ci pegg tali bi ay garab

Teere tasekaayu kibaar di wone jawara fateleku jawara doomi gambia bu mag wone adama baro.

Nit yu bari góor ak jigeen magak ndàw texaw ndox bifu mooy wàcce ay ñax ay garab.

Néggi tax bu nekk ci kaw amb ay grab yu ndaw ak ay wéñ.

ñaari tank njigeen yun bind ku rafetal weey ñi def ko lu weex ñaari tank ñi teko ci kaw luñuul

lami loxo bu am lu weex ak lu xonku am umeñ te ku ci kaw lu weex

Janxa bu sol taybaas bu wet yokk kawarmi lox càmmoy bi tie weñ bu anda gireas xoole wet.

Ñetti garab yu mak ak garab yu ndaw ak ay nék gééj bi ci kanam ay suuf ñax.

naari géndékaay yu wéex yuy bind kayt

Ay mak yu jigéen ak ay xalèh sol lu wèèx lu bula lu werta, lal sèèn basangi pur juli . Ay nék ay garab ak dawalekaay bu wèèx.

ñaari dalli jigeen yu weex am ay bën bën ak buum takkekaay

Ay bindekaay xale yu werta yu weex yu nete nekk seen biir nékk.

ñenti góur napukat tée ay jël gaal bi seen ron géej bi seen wet garaky ak mbaari seen ron

Bërëb bu jaaye kaay ay lal ay toogu am mbaar toogekaay nit taxaw buntabi ubeeku am loweex.

Teeree bu saytu wàllum tasam kibaar di wone boram alal doomam ray mbokkam ci bakaw.